Wolwaama keetha giddon qoodankka daro asay issife shiiqidi cugan cugan uttidi woliora haasayishenne qofa laammishe de7eyssati beettoosona.

cililo maatay de'iya dembay beettees ushachcha bagganka haddirsa bagganka keeththati deyssati beettosona yuuydi qass daro asay keeththa xeellishe de'ayssati beettosona

Qoodanka daro asay issife gididi uttidosona giddon aadhdhi aadhdhidi banta gadaya quncisiya moyo'a ma'idi uttidi kushiya baqqishenne siinththe xeelli miicishe deeyssati beettosona

Qoodanka daro asay eqqidi de'iyayssati beettosona issoti issoti banta oosuwa qoncisaya moya ma'di eqqidi de'iyayssati beettosona guyarakka qas maataynne miiththay de'iyaysi beettees

issi keeththa giddon qoodanka daro asay cugan cugan uttidi de7eyssati beettosona sintharakka qase banta gadiya qoncise mayoa ma7idi uttidi tishshi gidi sinthe xeellosona

guyara woddida gatta keeththaynne yuushan uuthaynne maatay mithay deyss beettees buitta bolla qass qoodan oyddo asay eqqidi yuuyi xeelleyssati beettosona

issi keeththa giddon qoodanka daro asay maarara oydaya bolla uttidi sintheti shiidi xeelleyssati beettosona issoti issoti hokkidi de7eyssati beettoosona

issi keeththa giddon qoodanka daro asay issife gididi oydan uttidi deeyssati beettosona issi bitaneykka sinthan eqqidi kushe denthi mallishe haasayees

Adussa keeththay keexettidi deeyssi beettees kareyanka qas daro asay eqqidi wolera haasayishe deeyssati beettosona saan qas cililo maataynne mithay deyissi beettees

Qoodanka daro asay banta gadaya qoncisiya kumeththa moya ma7idi issife wolra guppishenne goyni kaa7ishe deeyssati beettoosona

qoodanka daro asay beettosona giddon giddon aadhdhi aadhdhiti qeeri naytikka de7eyssati beettosona yuushanka qass eqqidi de7eyssati beettosona

Wolqama keeththay beetteys he keeththa qoncisiya xuufeti dumma dumma bollan deeyssati beettosona yuushonka qas mithati de7eyssati beettosona.

Dumma dumma bessan haaththay shiiqidi deeyssinne giddaara pude salo pulteysi beettees yuu shanka qas daro keeththati de'eyssati beettosona.

Issi keeththa giddon qoodan daro asay maarara cugan cugan oydan uttidi deeyssati beettosona sinthara qass issi bitaney bessiyade xeellosona.

issi keeththa giddon qoodan daro asay issife gididi cugan cugan uttidi wolira haasayishenne kaa7ishe deeyssi beettees.

maatay de7iya denbay beettes he denba bollaka qasse qoodan daro asay uttidi yuushuwarakka eqqidi haasayeyssatinne izgeyssati beettosona.

qoodanka daro asay issife keidi yuuyidi eqqidi de7eyssati beettosona giddoranne guyara maataynne mithati de7eyssati beettosona

Ogeya bolla qoodan daro asay yuuyidi issife gididi eqqidi giddon issi kaamiya eqqin matara nam'u asati woli aaziya mayoa ma'idi eqqin intana xeellishe de'oosona.

keeththa giddon qoozan daro asay uttidi deeyssati beettosona sintha baggara qass issoti issoti banta gadaya qonciseya mayo7a ma7idi uttidi deeyssati beettoosona

qoodanka daro asay issife gididi shiiqidi de'eyssati beettosona darotikka sintha baggara oydan uttin yuushaninne guyara eqqidi daro asati de'eyssati beettosona

Qoodanka ichashu dondza aawati beettoosona inteka qass banta gadiya qonciseya mayawa ma'idi kushenka toora oyqidi eqqidayssati beettoosona.

qoodankka daro asay maarara oydan uttidi deeyssati beettosona issoti issoti sintha xeellidi hayzzosona yuushan qas okkidi de7eyssatikka beettosona

Issi keeththa giddon qoodan daro asay issife gididi oydian uttidi sinthe tish gidi xeellishe de7eyssatikka beyttosona.

issi keeththa giddon issi bitaney oydiya bolla uttidi kushen maykeya oykkidi sinthe xeellidi haasayishe deeis beettees

Issi keeththa giddon qoodanka daro asay issife gididi oydeya bolla uttidi issoti issoti sinthe xeellosona issoti issoti haraso xeelleyssati beettosona.

Issi keeththe giddon qoodanikka heezzu asay uttidi de'iya issati beettosonna. Issoy qasse giddon de'iya issi kushe baaga qaaththishe haasayishe sinthe xeellishe de'iya issi beettees.

Issi keeththa giddon qoodanka daro macasay booththa mayo'a ma'idi oydeya bolla issife uttidi ufayettishenne kusheya baqqishe deeyssati beettosona.

issi mishirees qoodheppe duge baggay beettishe deees yakka qass kushen tukiya qolada ekkada efashe deeyssi beettees

issi gatta keeththiya beettawus he keeththe sintharakka issi aayakki hashshe dawus karenka qass qoodan heedzdzu asay deyssati beettosona yuushanka qass maataynne mithay deyssi beettees

issi keeththa asati woli aaziya mayuwa ma'idi issife gididi eqqidi dee'ssati beettosona sinthanka nam'u nayti guyera aawara aayira gididi dee'issati beettoosona

Daro oosos go'ettiya miisheti asay kushan daddi kessidayssati maarara doorettidi deeyssatinne buqureti beettosona yuushan aadhdhitii

issi gatta keeththaya beettawus he gatta keeththa pengiyakka dooya dawus yuushara qass uuthaynne maatay deyissi aadhdhi aadhdhidi beettees

qoodanka daro asay mela denban issife gididi hamuttidi bishe deeyssatinne daaburidi qas woli goocheyssati beettosona

qoodanka heedzdzu maca asay banta xeessanka dancua qachidi ogeyara hamutishe de7oosona yuushanka qass keeththaynne matan uttidi de7eyssatikka beettosona

issi macanaya bagadeya qonciseya moya bollara ma7ada eqqada kushe miicanada miicawus guyarakka qase bollara haaththay goggidi wodhiyayis beettees

qoodanka daro nayti issife shiiqidi banta gadaya qoncisaya kumeththa moyo7a ma7idi kusheya baqqishenne guppishe wolira ufayetteyssati beettosona

woray beettees woranka qase maatatinne mithati deyssati beettosona issi wora do7iya sinthe xeellada eqqada deyssi beettees

dereya bolla ke'ishe deeyssatinne ke7idi eqqidi sinthe xeelleyssati beettosona yuushanka qass biittay doorettidayssinne mithati de7eyssati beettoosona

Qoodanka daro asay issi keeththa giddon yuushora issife eqqidi sinthe xeelleyssati beettosona guyara qas bandira misileynne xuufey de issi beettees

misiley beettees he misiliya bollakka qase laatamu paydoy deeyssi beettees sintha baggara guyarakka qase qoodando asay cuugan cugan gididi issife wolira haasayeysi beettees

issi keeththe giddon qoodan usuppun asay tishshi gidi beettosona heedzdzatikka sinthe simmidi zokka zaari uttidayssatinne sinthara ha simmidi heedzdzati haasayeyssati beettosona

Qoodanka daro asay ogeyankeydi cugan cugan wolli waasseyssatinne ufarettishe deyssati beettosona giddarakka qas kaameti beyssati beettosona.

issi keeththa giddon qoodanka nam7u asay eqqidusona issoyka kumetha moyoa ma7idi ba kushen oyqqidayssa issi bitaniyas immanaw xeellidi miicishe deees

issi qeeri na7eya beettawus issi oosanchoy ba ooso miisha oyqqidi na7ees kucshen caddishe deeyssi beettees darotikka yuushan eqqidi xeellosuona

Issi mishiriya kumetha mayo'a maa'ada ba hu yanka goozada oydeya bolla uttasu akka qass ba ooso miisheya kusheara bochchashe sinthe xeellada miicashe de7era beettawus.

issi keeththa giddon qoodan daro asay cugan cugan wolikko simmidi uttidi de7eyssati beettosonna sinthan issi bitaney dendi eqqidi ba kusheya malishe haasayeysi beettees

Issi dembay beettees he demba bollaka shuchchati aadhdhi aadhdhi deyssati beettosona giddon issi mitheya woddada zin7ana haneera beettawus guyarakka qas mithati deyssati beettoosona

ogey beettees he ogeya bollakka qasse qoodan nam''u asay banta oosa qoncise moya ma'idi yuusha yuuyi xeellishenne banta oosa ooththishe de'iyayssati beettoosona.

Haaththay shiqidi teqetidi de'eysi beettees gaxaarakka qas ooththanawunne hamuttidi aadhdhanaw giigidi de7eyssikka beettees.

Qoodanka daro asay issife gididi eqqidi deeyssati beettosona issi bitane xuufey deeya misiliya bessiyade yuushan eqqidi kusheya baqqishenne ufayettishe deeyssati beettosona.

Issi keeththa giddon qoodannawasay beettosunna issi mishiraya ba ooso miishan hokkada ooththa she dawus issi bitane matanidi eqqidi deeyssi beettees

issi keeththa giddon qoodanka hospun asati beettosona laapunati wolikko simmidi cugan uttin issoy sinthara duge entako simmidi utti haasayeyss beettees

Issi keeththa giddon qoodan ichashu asay beettosona issoti issoti hokkidi dawutaran xaafeyssatinne nababeyssati beettosona sinthan qas uya haaththay deyssi beettees

issi keeththay beettees keeththayka ay ba ooththiyakko qonciseya xuufeynne katha murutoy deia misiley beettees sinthanka qass ogey deyss beettees

misiley beettees he misileya bolla issi bitane ba kumeththa moyo7a ma7idi kushea denthi issi biradhu dhoqu ooththidi sinthe xeelidi miicishenne ufayettishe deeyssi beettees

issi keeththa giddon qoodanka daro asay beettosona issi baggara banta oosa ooththiya asay maarara uttidosona sintha baggara qass intako yidi haasayiseyssati eqqidi de7oosona

oyddu bessan shaakettidi deiya misiley beettees issan cugara gididi uttin matan qass daroti eqqidi deeyssati issi aayes immishe deyssi beettees

misileya bolla issi bitaney ba kumeththa mayawa ma7idi ba kushea denthidi issi biradhio giddon deyaro dhoqu ooththidi sinthe xeelli keehi miicishenne ufayettishe deysi beettees

Issi keeththa giddon qoodanka hospun asay oydeya bolla uttidi deeyssati bettosona intafekka qass issoti issoti banta kushian dee dawutara bolla xaafishe doosona.

Ogey beettees he ogiya giddora qasse asaynne kaameti bishe yishe deeyssati beettosona ushachcha bagganka haddirsa bagganka cililo mithati deyssati beettosona.

xuntha ogiya beettawus eogeerakka qoodan daro asay bishe de7oosona issi macasiya ba oosa qoncisiya mayo7 ma7ada hamutashe da7awus

Issi keeththa giddon qoodan daro asay baynta ooso qoncise a may ma7idi oydeya bolla uttidi tishsh gidi sinthe xeellishenne hayzishede oosona.

issi keeththa giddon qoodanka daro asay banta oosa qoncisaya kumeththa mayo7a ma7idi oydeya bolla uttidosona issi bitanekka sintha baggara tishsh gidi uttidi haasayishe deissi beettees

keeththa giddon qoodan daro asay uttidi de7eyssati beettosona issoti issoti banta oosa qonciseya mayoa ma7idi uttidi sinthe xeelleyssati de7oosona

guyara wolqama keeththati keexxettidi cugan cugan deeyssati beettosona qas giddorakka daro asay yuuyidi xeellishenne be ishe de7eyssati beettosona

bolqama keeththay beettees keeththa sintharakka daro lo7eya abeebatinne cililo maatati karen de7eyssati beettosona

Wolqaama keeththay beetees. Keeththa sinththankka daro asay issippe shiiqidi cugan wollura hasayssitinne qoffa laametishe de'iyassati beetosona.

issi keeththa giddon issi bitane eqqidi sinthe xeellidi haasayishe deeys beettees yuushanka qas maataynne ababay deeys beettees

qoodanka daro asay issife keidi wolira haasayishenne qofa laammishe deeyssati beettosona guyarakka qas keeththay deeysi aadhdhidi beettees

Wolqama keeththay keexettidi de7eyssi beettees keeththa kariyanka bandira misileynne asati eqqidi wolra haasayishe de7eyssati beettosona.

wolqama keeththay de7eyssi beettees ogiyarakka qassedi daro asay hamutishe beyssati beettosona yuushanka qasse mithati aadhdhidi de7eyssati beettosona

keeththay keexxetishe deeyssi nam7u baggan beettees issa bolla nam7u oosanchoti keydi baynta hiillan go7ettidi ooththishenne keexxishe de7eys beettees

Nam'u baggan shaaketidi deeya keeththati beettosona koyro waani deyakkonne nam7anthon waanidi lo7idi keexettizakko besseyssatikka xuufey deees

keeththa giddon tamareti maarara oydeya bolla uttidi hayzishenne tamarishe sinthe xeelleys beettees xarapheza bollaka dawutarati de7ees

Wolqama keeththay guyara deeyssi beettes he keeththa bollaka daro buquro misileti beettosona sinthara qas qoo dandaro asay issife gididi uttidi miicishe sinthe xeelleyssati beettosona

issi keeththa giddon qoodan daro asay cugan cugan eqqidi deeyssati beettosona issi bitanekka qas ba kushiya denthidi mallishe haasayishe deeys beettees

qoodanka heedzdzu asay eqqidi deyssati tish gidi beettosona issi bitaney guth sinthe keyidi haasayishe deeyss beettees guyara qas keeththay deyssika beettees

Qoodanka heedzdzu asay eqqidi deeyssati beettosona yuushanka qas keeththaynne mithati deeyssati aadhdhi aadhdhii beettosona.

wolqama keeththatinne asay yuuyidi uttanawu giigida bessati beettees giddonka aadhdhi aadhdhidi cililo maataynne mithati yuushan de7eyssati beettosona

Keeththay booketidi anuappe keexettishe de7eys beettees issi bitaney eqqidi giigissishe de7eyssi beettees guyarakka qas daro keeththati mithati deyssi beettees.

qoodanka daro asay ogeya bolla keydi yuushan maarara maarara uttidi cugan cugan issife haasayishenne kaa7ishe deeyssati beettosona

Issi keeththe giddon qoodan heedzdzu asay beettees issi aaya ba naa tookkada eqqin issi oosanchaya qase ba ooso mayo7a ma7ada ba miishiya go7ettada ooththa she dawus

Issi keeththa giddon qoodan daro asay yuuyidi uttidi deeyssati beettosona giddon qas aadhdhidi aadhdhidi eqqidi wolira haasayishe deeyssatikka beettosona

keeththa giddon daro asay beettees issoti issoti uttidi de7oosona issoy qas ba kumeththa moyo7a ma7idi issi mishirees uyaa ba kushen imeys beettees

Keeththay yuushian deeyssi beettees giddon qas qoodan nam7u asay wolera gididi issoy dawutara bessiyade issoy qas xaafishe de7eys beettees

Qoodankka oyddu asay eqqidi deyssi tishshi gidi beettees issoy issuwas immiyade kushsha denththidi ekkishshe de'ees guyara qas miiththay deyassi beettees

Issi keeththa giddon qoodanka daro asay issife gididi eqqidi haasayishenne qofa laamettishe deeyssati beettosona yuushanka qas uttidi deeyssati beettosona

issi keeththa giddon qoodan daro asay cugan gididi eqqidi issife haasayishe deeyss beettees intika banta gadeya qoncisiya maya qoodhiyara yeggidosona

Qoodanka daro asay beettosona harganchoti zin"idi banta ayfiya bessiyade eranchati banta erara ayfiya pooqidi be ishenne giigissishe deoosona

Qoodanka daro asay beettees issi macasiya banaa tookkada doona dooyin issi bitane qass doonan yeddishe deyade yuushan daroti eqqidi xeellosona

ogeyarakka qoodanka daro asay issife gididi hamutteyssati beettosona sintha baggarakka zo7o maya ma7idi xuufiya kushen oyqqidi beyssati beettosona

issi keeththa giddon qoodanka daro qeeri nayti issife gididi eqqidi deeyssati beettosona giddon wolira qoomettidi hokkidayssatikka aadhdhidi beettosona

Issi bitaney ba ooso maya ma'idi qoodheyan qass woyto okkidayssaka woththidi sinthe tish gidi xeelleysi beettees guyarakka qas keeththay deyssi beettees.

issi keeththa giddon qoodan daro asay beettosona aadhdhidi aadhdhidi qeeri nayti oydan uttin oosanchoti qas nayta yidi haasayisishenne ooththishe deyssati beettoson

denba bolla qoodan oyddo asay eqqidi deyssi tishshi giidi beettees intika issife haasayishe de7osona guyarakka qass qoodan daro kaameti eqqidi deeyssi beettees

keehidi lo'eya keeththay keexxettidi de'eys beettees yuushanka qas cililo maataynne ababay deys beettees aadhdhidi bollan de'a saloynne shaaray beettees

Issi keeththay beettees keeththa giddorakka qasse dalga oge aazaysi beettees ushach bagganka haddirsa bagganka mithatinne ogeti deeyssati beettosona

Qoodanka daro asay issife ke7idi sinthanka qass qeeri naa misileynne xuufey deyssa oyqqidi ogeyara beyssati beettosona

giddora ogey beettees he ogeyarakka daro asay hamuttidi bishe de7oosona ushachcha bagganka haddirsa bagganka cililo maataynne mithati abebati deyssi beettees

cililo maatay beetteya denba bolla qoodan daro asay issife gididi eqqidi yuusha yuuyi xeelleyssati beettosona guyarakka qas qoodan daro keeththati deeyssi beettees

issi keeththa giddon qoodanka daro asay deeyssati beettosona intika yuuyi yuuyidi miisheta beyishenne haasayishe wolera deeyssati beettosona

Asaay dhumi uttidayss beettees issi eranchay ba hiillan go'ettidi asas go7a miisheya gigisishe deeyssi beettees yuushanka qas daroti eqqidi xeellosona

Ogey beettees sinthara qass haakkidi eqqidi deiya asatikka beettosona ushachcha bagganka haddirsa bagganka melida maataynne mithay deeys beettees.

issi bitaney eqqidi ba duuna dooyi haasayishe de7eyssi beettees guyarakka qasse denba biittaynne aadhdhidi maataynne mithay de7eyssi beettees

Qoodanka daro asay beettoosona giddonka qass baynta woga qoncisiya mayoa ma'idi kusheya baqqishe deeyssati beettoosona guyara qase dereynne mithay deyssi beettees.

Qoodanka daro asay maaran maaran uttidi wolra haasayishenne kaa'ishe deeyssati beettosona sintha baggarakka ichashu asay tishsh gidi sinthan utti deeyssati beettooson.

qoodanka daro asay ogiyara kushea denthidi miicishenne sarota immishe beyssati beettosona yuushanka qas mithaynne maatati deyssati beettosona

di7oy di7idi shuchchanne buuriya hidi bookkida bootay beettees ushacha bagganka hadirsa bagganka mithaynne cililo maatay de7eyssi beettees.

maatay deeya denba bolla oydetinne darapheezati maarara cugan cugan de7eyssati beettosona guyerakka qas bandira misileynne keeththati de7eyssati beettosona

issi umiggi qama pihetha de7eyssi deyuttes guyusanka qasse pulilo mimidithati deeyssati deyettotana simthara qase ogey de7eyss godides

Issi keeththa giddon oyddenne xarphezay marara d'yayssi beetees. ikka aybi ooso qonccisiyaakko bessiya misilekka xarpheza bolla dees. matankka bandira misile de'iyayssi beetees.

issi keeththa giddon qoodanka daro oydeti maarara gididi uttidi deyssati beettosona aadhdhi aadhdhidi yuushan xarapheezati deeyssati beettosona

qoodanka daro asay issife gididi eqqidi deeyssati beettosona issi bitanekka kushen woyto okkidayssa oyqqidi sinthe xeellishe de'ees guyanka qas wolqama mithay deyssi beettes

Issi keeththa giddon qoodanka daro asay sinthe simmidi uttidi deeyssatikka beettosona sinthara qass heedzdzu asay intako simmi haasayishe deeyssati beettos.

Keeththa giddon issi bitaney uttidi sinthe xeelleys beettees eyasinthanka qass ooso miishey deeyssatikka beettosona.

issi keeththa giddon qoodanka nam7u asay oydeya bolla uttidi dawutara qasse pilgi xeellishe woli bessishe de7eyssati beettosona

issi keeththa giddon qoodan daro asay timirtiya wursidi ma7iya moyowa ma7idi eqqidi kushea salo denthidi qaala geelishe deeyssati beettosona

qoodanka nam7u asay sinthan tishshi gidi beettosona intika banta kushen oyqqidayssara sa7a pitishenne buuriya shiishshishe de7eyssati beettosona

qoodanka usuppun asay sintha baggara tish gidi beettosona intika qass issife gididi ogiya pittishenne maarayishe deeyssati beettoosona

issi kaamiya bolla nam7u asay banta go7eti ha miishiya bolla kessidi kaamiya bolla wotheysi beettishe deees yuushanka qase mithati deyssati beettoosona

Issi kaamey eqqidi deeyssi beettees he kaameya bollafekka go'ona iita miisheti deeyssata wodhisishe do'oosona yuushanka qasse daro asay shiishidi doorishe doo'ssona

Ogiyara issi kaamey bees he kaameya bollaka issi oosanchoy ba ooso may7a ma7idi deyssi beettes yuu shanka qas daro asay issife eqqidi xeellishe deeyssate beettosona.

issi dondza aya hiilanchati banta eran go7ettidi medhida go7o miisheya oyqada ba ayfeyan wothada xeellashe da7awus

Misiley beettees he misileya bolla qasse issi dondza aya kushen warqata oyqada sinthe xeelleys beettees yuushanka daro xuufeti xaafettidi deeyssati beettosona

Issi keeththa giddon keehada malara lo'eya macana eya uttada dawutarakka dooyada kushe dawutara bolla wothada sinthe tishi gada xeellashe de'eyara beettawuta

Wolqama keeththa giddon qoodanka daro asay sinthe simmidi uttis sintharakka qas nam7u asay oydan uttidi haasayade daroti xeellishe de'oosona.

issi wolqama keeththe giddon qoodan heedzdzu asay beettosona issiya issuas immiyade i ekkishe sinthe xeellees nam7atikka keehi ufayetti miicosona

qoodanka daro asay issife gididi hamuttishe beyssati beettosona sa7anka qas maatay buucetin hiixi woththidayssinne yuushan mithati maatati deyssi beettis

issi keeththa giddon qoodan oyddu asay beettosona heedzdzatikka issi wolla cugan eqqidayssati beettoosona sinthara qas poo7oy de'iya misiley beettiyade eqqidi xeellosona

Qoodanka usuppun asay misiliya bolla deeyssati beettosona inta oonatetha qonciseya xuufeykka issoa issoa bollara xaafettidi deeyssati beettees

maarara cililo malay deiya abeebatinne maatati doorettidi dumma dumma bessande eyssati beettosona yuushan qass wolqama keeththay deyssi beettees

issi keeththa giddon issi bitaney kumeththa ba moya ma7idi eqqidi ba duuna dooydi haasayishe deeyssi beettees yuu shanka qass keeththa bolla mayoy deyssi beettes

welqama keeththe giddon qoodanka nam7u asay eqqidi wolis immishe miicishe sinthe xeelleyssati beettosona guyerakka qas bandira misiley deeyssi beettees

Qoodanka daro asay eqqidi banta kushen oyqqidi poo'isishenne eeththishe de'eyssati beettosonna sinthanka qass darapheza bolla qumay deeyssi beettees.

qoodanka daro asay ogeya giddora kusheya baqqishenne wolira miichi ufayettishe beyssati beettosona yuushanka qas daro asaynne kaameti mithati deyssati beettosona

Gadaya giddon badalay dolishe deeyssi beettees issi bitane gadaya giddon eqqidi haasayishe deees yuushan qass kaameti eqqidi deeyssati beettosona.

Qoodanka nam7u asay kumeththa banta moyoa ma7idi eqqidi wolra sarota imeys beettees guyarakka qassi wolqama kaame eqqidi deeysi beettees.

Qoodanka daro asay maarara uttidi sinthe xeellishe deyssati beettosona giddonka aadhdhi aadhdhidi banta oosa qonciseya moyanne banta gadiya qonciseya moya ma7idi deyssati beettos.

Nam'u asati banta kumeththa moya ma7idi banta kushe wolis immidi sarota sarotettishenne sinthe xeelidi mic'ishe de'iyaysati betosona

qoodanka daro asay issife gididi maarara yuuyidi eqqidayssatinne sintha baggara hosidi uttan aneyssati beettosona guyarakka keeththaydeyssi beettees

wolqama keeththa giddon qoodan daro asay beettosona issoti issoti maarara uttidi baynta oosoa ooththishe de7ees giddora qas yuuyidi xeelleyssatikka de7oosona

guyara wolqama keeththay beettees sinthan qass qoodan daro asay maarara eqqin bandiray bolla ke'ishe de7eysi beettees

Qoodanka daro asay issife gidi keydi eqqidi deeyssati beettosona issi bitaney sinthan eqqidi ba kusheya qaasethishe haasayishe deey beettees guyarakka qass keeththay deyssi beettees

issi keeththa giddon qoodan daro asay issife gididi cugan cuban wolira haasayishenne wol bessishe qofa laametteyssi beettees

issi keeththa giddon qoodan daro asay eqqidi de'eyssati beettosona issi bitaney qassi oyde bolla uttidi ba kushiya denthidi entawu haasayishe de'eyssi beettees

qoodanka heedzdzu asay eqqidi de'eyssati beettosona giddonka issi mishiriya ba kushen maykeya oyqada haasayashe de'eys beettees inta guyarakka xuufeyara deya misiley beettee

Issi keeththa giddon qoodan usuppun asay tishsh gidi sintha baggara eqqidi haasayishe de7eyssati beettosona guyarakka qasse qoodan daro oydeti de7eyssi beettees

ogeya bolla nam7u kaameti deeyssati beettosona kaamiya bollaka qas bandira misileynne banta ooso qoncisiyamoya ma7idi deeyssati beettosona yuushanka qasse keeththay deysi beettees

qoodanka daro asay beettosona giddon issoti issoti banta oosow qoncisiya mayowa ma'idi qas banta gadiya qoncisi ammayowa ma'idi issife gididi kusheya oyqqidi daabban yeddosona

Qoodanka daro asay beettosona giddon qase banta oosa qoncisay maya madhidikka eqqidayssati beettosona issi bittaney issaas woyto immishe leyssi beettees.

issi keeththa giddon qoodan daro asayuuyidi cugan cugan uttidi deeyssati beettosona issoti issoti baynta oosoa qonchisea moya ma7idi xaafishe deeyssati beettosona

issi bitaney sinthan tish gidi deeyssi beettees guyarakka qas daro asaynne keeththati aadhdhi aadhdhi de7eyssati beettosona

iIssi wora giddon qoodanka oyddu asay beettosona issoy qass mitha tookkidi efished eyssi beettees

issi keeththa giddon qoodan daro asay oydeya bolla uttidi sinthe xeellidi hayzishenne xaafishe de7oosona issoti issoti qass banta oosa qoncise a mana ma7idosona

qoodanka daro asay beettoosona giddon qasse aadhdhidi aadhdhidi baynta oosa qonciseya mayo a ma7idi deeyssati beettosona issi qeeri naya denda eqqada haasayashe de7eera beettawus

qoodanka oyddu asay eqqidi deyssi tishshi gidi beettees giddon issoti issoti banta oosa qoncise a maya ma7i dosona issoy kushen oyqqidi issoas immiyade eqqidi ekkishe deees

Qoodan daro asay ogiyan baynta motoriyala aggishe deeyssati beettosona guyarakka qasse kaame yiishe deeyssati beettees ushachcha bagganka haddirsa baggan keeththay deyssi beette.

issi bitaney sinthan tishshi gidi eqqidayss beettees guyarakka qasse gaashoy shocetin ke'ida punoynne maatay mithay deeyssati aadhdhe aadhii beettees

Qoodanka daro asay shiiqidi wolira uttidayssatinne guyera eqqidi deeyssati beettosona giddonka issi bitane tooranne gondaleya kushen oyqqidi uttidi deeyssi beette..

Qoodanka daro asay issife ke7idi kushanka puuto oyqqidi tokkanawu beyssati beettosona yuushan qassi aadhdhidi mithaynne maatay deyssi beettees.

qoodanka daro asay issife gididi eqqidosona issoti issoti banta gadeya qonciseya may'a ma7idi eqqin issi bitane kushen immishe deees.

issi keeththa giddon qoodanka daro asay issife gididi oydeya bolla uttidi sintheti shigi xeellidi hayzishe de7eyssati beettosona

Issi macasiya ba kumettha moya ma7ada ba hupheyakka yeddada sinthe tish gada xeellashe dawus imatarakka qase bandira misiley de7aysibettees

qoodanka daro asay beettosona intika eqqidi miicishe deiyade issi bitaney ba kushen xam7a oyqqidi sucishe deyssi beettees

issi keeththa giddon qoodanka daro asay banta gadeya qoncisaya mayuwa mad'idi oydian uttidi sinthe xeellidi hayzishe deyssati beettosona

issi keeththa giddon maarara gadiya gadiya qoncisaya bandira misileti eqqidi de7eyssati beettosona bolla baggara qase xuufey de7eyssi beettees

issi keeththa giddon issi bitaney kumetha maya ma'idi oydiya bolla uttidi ba kusheya xaaxidi sinthe xeelleyssi beettees yuushan qasse bandira misiley deyssi beettees

walqama keeththa giddon qoodanka nam7u asay oydeya bolla uttidi tishsh gidi sinthe xeellosona guyarakka bandira misileynne daro misiley deyssati beettosona

wolqama keeththa giddon qoodanka nam'u asay kumeththa bantamayoa ma'idi oydeya bolla uttidi wolikko simmidi haasayishenne miicishe deeyssati beyttosona.

Qoodanka oyddu asay issi keeththa giddon uttidi de7eyssati beettosona sintha baggarakka miyaqumaynne uye haaththay deeys beettees.

sintha baggara qoodan nam7u asay uttidi deyssati beettosonna issi bitane qass dawutara bolla xaafishe dees guyara qas maatay mithay haaththati deyssati beettosona

keeththa giddon qoodanka daro asay issife gididi wolikko simmidi uttidayssi beettees giddon aadhdhe aadhdhidi dawutara bolla xaafishe deeyssatikka beettosona

Qoodanka daro bandira misiley dumma dumma gadeya qonciseyssi de7ees bollarakka qass xuufey xaafettidi deeyssi beettees.

Issi wolqama keeththe giddon qoodanka heedzdzu asaydi oosona nam7u asay wolera kushea immidi sarota ekkosona issoy matan ekkidi miichishe deeyssi beettees.

issi keeththa giddon qoodanka daro asay maarara eqqidi sinthe tishi gidi xeelleyssati beettosona keeththafekka qass kare baggara daro asay eqqidi de7eyssati beettosona

Nam7u baggan shaahettida misileti beettosona tamaretikka maarara uttidi tamarishenne dawutaran xaafishe de7eyssati beettosona issoti issoti giddowara hamutishe deyssati beettoosona.

Nam,u baggan shaahettidi deya misiley beettees issi kahameya bolla giddonka asi kumidi bollarakka uttidi deeyss beettees issi kahamey qasse issi uray giddon gelidi efeysi beettees

qoodanka daro asay issife shiiqidi oydiyan cugara uttidosona nam7u baggara wolikko simi uttin issi mishiriya giddon uttada haasayashe da7awus

keeththa giddon oosanchoti banta ooso maya kumetha ma7idi eqqidi xeeleyssatinne issoti issoti ooththishe de7eyssati bettosona.

issi keeththa giddon qoodan daro asay issife gididi cugan cugan uttidi wolira haasayishenne qofa laamettishe de7eyssati beettosona.

qoodanka daro asay beettosona aayoti bantanayta idimmi uttidi quma muzishenne barsishe de7eyssati beettees issi mishiriya eqqada xeellera beettawus

issi keeththa giddon qoodan daro asay issippe gididi cugan cugan maarara uttidi sinthe xeellidi hayzishe de7eyssati beettosona

keeththa giddon qoodanka daro tamareti oydeya bolla uttidi maarara sinthe xeellidi tamarishe deyis beettees sinthanka qasse astamarey eqqidi tamarsees

nam'u baggan shaaketidi de'iya misileti beettosona isson qass daroti giya bolla wolippe shammishenne bayzishe de'eyssati beettosona

issi keeththa giddon qoozan daro tamareti maarara uttidi tamarishe de7eyssi beettees issi tamarekka giddon eqqidi haasayeys beettees

Misileti dumma dumma bessan shaaketidi deeyssati beettosona issi bessan deeyssati cugan shiiqi uttidi wolra haasayishenne qofa laamettishe deeyssati beettosona.

qoodanka daro asay beettosona intika qas tophiya qoncisaya bandira misiley de'iyaysati mayo7a ma7idi eqqidi waassishenne ufayettishe deeyssati beettosona

Issi keeththa giddon qoodanka daro tamareti issife gididi cugan cugan uttidi sinthe xeelidi hayzishe deeyssati beettosona.

Issi kiyetha giddon qoodan oyddo asay wolera uttidi ufayettishenne miicishe kushen oyqqidayssa salo denthidi bessishe de'eyssati beettosona

ogiyan qoodan daro asay beettosona issoti issoti bantamuruta bayzanaw ogiya kessi micin daroti aadhdhishe shammosona guyarakka qas kaameti beyssi beettees

Giyaybeetes giyanka qas daro murutati dumma dumma bessan bantamaarara doorettidi deyssati beettosona daro asaykka qas shammishenne bayzishe deyssati beettosona

Ogey beettees he ogianka qoodan daro kaameti maarara eqqidayssatinne beyssati beettosona yuushanka daro asay hamutishe deeyssati beettosona

Welqama keeththa giddon qoodanka daro asay beettosona issoti issoti cugan eqqidi haasayishenne issoti issoti uttidi de7eyssati beettosona giddorakka oosanchoti baynta ooso boyetan uttidi de7oosona.

Keeththa giddon qoodanka daro asay uttidi deeyssati beettosona issoti issoti hokkidi tawutara xeellishe deeyssatikka beettosona.

Dhumi uttida keeththa giddon qoodanka ichashu asay uttidosona intika sinthe xeelidi miicishenne haasayishe de7oosona issotisoti kushen gose oyqqidi uyoosona.

issi kaamiya giddon qoodanka daro asay uttidi zokko zaaridi deeyssati beettosona intika hokkidi de7oosona

haaththay shiiqidi deeyssi beettees he haaththa giddonka issi macanaya ba maya kolada ba huupheyakka yeddada giddo gelada bolla simma zin7ada miicashe deeyssi beettees

qoodanka daro asay beettosonna giddon giddon qeeri naytikka deeyssati beettosonna sintha baggara issi bitaney ba kushiya denthidi baqqishe deyssi beettees

Qoodanka daro nayti issife gididi banta gadeya qoncisiya mayoa ma7idi uttidi eqqidi wolira miicishe haasayeyss beettees.

issi attumay oydeya bolla uttidi gadiya qoncisea mayoya bollara ma7idi sintheti shi gidi xeellishe deeyssi beettees guyarakka qas keeththay deyissi beettees

sa7an ogeynne mitha haythati maatati deeyssati beettosona bollara qass saloynne sala bolla de'iya shaaray beettishe de7ees

giddoara haaththay gogidi beyssi beettees ushachcha bagganka haddirsa bagganka qase mithatinne maatati gophettidi de'eyssi beettees

Issi attuma naay mithara medheti kehida oydiya bolla uttidi sinthe xeellees guyarakka keeththaynne mithay maatay dedeyssi aadhdhidi beettees

qoodanka daro asay dereya bolla issife gididi pude keeshe de'eyssati beettosona ushachcha bagganka hadirsa bagganka mithaynne maatati deyssati beettosona

Qoodanka daro asay issife gididi maarara oydan uttidi wolira haasayishenne uyishe deyssati beettosona issi bitaney sinthan eqqidi entawo haasayishe dees.

yuushay shuchchara direttidi deyssi beettees giddon qas qoodan ichashu asay banta maya kolidi bollara gogishe de'iya haaththan mecetishe deyssati beettosona

issi macanaya ba hu7eya yeddada ba mayoa issi kushen oyqada issi kushenka qasse oyqada sinthe ti shigada xeellawus guyarakka haaththati guggishe deyssibeettees

qoodanka daro asay banta gadiya quncisea mayoa ma7idi issife gididi uttidayssatinne guyara eqqidi wolra haasayishenne miicishe de7eyssati beettosona

Cililo maatay beettaya dembay deees ya bollaka qoo dandaro asay shiiqidi issife eqqidi deeyssatinne uttidi deeyssati beettosona

issi maca naya ba huuphiya yeddada kumetha bagadeya qoncise moya ma'ada kushen isson moya oyiqa bessashe sinthe xeella miicashe deyssi beettees

Keehidi lo'iya mithatinne dereti deeya bessay beettees giddonka qass aadhdhidi keeththati qoodan kumidi deeyssati beettoson bolla saloynne shaaray beettishe dees.

Cililo maataynne shuchchay deiya dereya bolla issi bitaney eqqidi sinthe xeellees guyarakka qas haaththay bollara goggishe deeyssi beettees.

Issi bitaney eqqidi ba kushenka booththa xuufey deeyssa oyqidi dhoqu gi xeellishe deees sintha baggaraka qas deretinne denbati beettosona.

Qoodanka daro asay cugan cugan gididi uttidi yuushara eqqidi wolira haasayishe de7eyssati beettosona yuushan qas mithaynne keeththay deyssi beettees.

Qoodanka daro asay beettosona issi oosancha ba ooso miisheya issi dundza aayees immin aaya ayfyan wothada beyawus yuushara darotikka eqqidi xeellosona

qoodanka daro asay issife gididi shiiqidi cugan cugan uttidi de7eyssati beettosona yuushanka qas keeththaynne cililo mithati aadhdhi aadhdhi deeyssati beettosona

tamaretikka banta timirte keeththa maya kumetha ma7idi maarara eqqidi banta dawutara kushen oyqqidayssati beettosona issi bitaney qasse matan eqqidi haasayees

Issi keeththe giddon qoodan heedzdzu hasay beettosona nam7atikka banta oosa qoncisey maya ma7idosona issoy qasse uttidi sinthe xeellishe deyade issoy xaafishe dees

Ogeya gaxan qoodanka daro asay maarara gididi eqqidi deeyssati beettosona yuushanka qas mithatinne maatati deeyssati beettosona

Qoodanka nam7u asay beettees issoy ba oosancho mayaa ma7idi uttidi ba ooso miisheya xeellishe dees matanka issi macanaya uttas guyara maataynne mithay deyssi beettees

qoodanka daro asay beettosona giddon qass issoti ssoti uttin yuushan daroti shiiqidi hokkidi xeellishe de7oosona guyera qas keeththatinne mithati deyssati beettoosona

qoodanka usuppun asay issi keeththa giddon beettosona oyddati issife giditi xaafishenne be ishe de7osona nam7ati qass issi oosanchoy kushe naas immin xeellishe deees

qoodanka heedzdzu asay beettosonna issoy ba ooso miisha oyqidi issi mishiriya uttin i kushan woththidi ooththishe dee'es issiya matan eqqa xeellawus

issi keeththa giddon qoodanka daro asay issife gididi dawutariya pilgidi wolera xeellishenne haasayishe de7eyssati beettosona yuushanka qas maarara daro dawutareti doorettidayssati beettosona

Qoodanka daro asay beettosona issi baggan maarara eqqidayssati beettoosona issi baggan qass oosanchiya ba ooso mayo ma7ada ba ooso miisheyara ooththashe de eera beettawus.

Qoodanka daro asay beettosona issi macasaya ba na7iu idimma eqas asara sinthan qass maxaafay de7eyssi beettees.

Qoodanka nam'u asay beettosona. Issoy oyidde bolla uttidi sintha xeelayida issi oosanchayi qassi ba ooso miishan go'ettidi a bolla ooththishe de'iza beettees.

denba bolla qoodan heedzdzunayti sinthe laasiydi koaseya qakkanaw sugetishe wolira eyssati beettosuna guyarakka qas laasishe yeyssati beettoosuna

Qoodankka daro asay issife gididi uttidi de7eyssati beettosona giddonka aadhdhi aadhidi qeerinayti entara uttidi de7eyssati beettosona.

qoodanka daro nayti issife gididi eqqidinne sintha baggara hokkidi de7eyssati beettosona yuushanka qasse daro asay de7eyssati beettosona

Issi macana iya tophiya qoncisiya bandira misiley de7iya mayo7a ma7ada woxxashe de7eyssi betes yuu shanka qassi aybibaykka baawa

ogey beettees ogiya bollara qoodan daro asay saykilaya oyqidi maarara laaggidi wolra gedarettishe de'iyssati beettosona ushachcha bagganka haddirsa bagganka dereti deyssati beettees

Qeeri nayti wolis kushiya kusheya oyqettidi yuuyyidi issife eqqidayssati beettosona issi mishireya qass giddo gelada intawu haasaya shedde eera beettawus

Maatay deiya dembay beettees he demba bollaka qoodan daro nayti woli aaziya moya bollara ma7idi issife wolera butetishenne miicidi kaa7ishe de7eyssati beettosona

cililo maatay deiya denba bolla qoodanka heedzdzu nayti issife gididi wolira kowaaseya ka7eys beettees guyarakka intena xeelleyssati daro asay beettosona

qoodankka daro asay beettoosona;enttikka qassi cugan cugan gididi uttidi sinthe xeelleyssati beettoosona;guyaarakka qassi mithati de7eyssati beettes.

qoodan nam7u asay de7eys beettees issoy qass kushea denthidi iya ma7i bessiyade matan deyssi doonan kusheya wothidi lo7ethidi sinthe xeelleysi beettees

cililo maatay deiya demban qoodanka heedzdzati beettosona nam7ati wolikko koaseya qakkishenne kaa7ishe deyssati beettosona yuushanka cililo mithati deyssati beettees

qoodanka nam7u asa misiley beettees intika ubbay sinthe xeelidi banta duuna dooyidi haasayeyssati beettosona guyara qas bandira misiley deyssi beettees

Dembban cillo maatay deeyssa bolla qoodanka daro nayti issife gididi worra kaa7ishenne kusheya wolis baqqishe deeyssati beettosona.

Qoodanka daro asay beettosonna issi bitaney nayti wolira yuushi oyqqin kushan oyqqidi qanxishe eqqidi deeyssi beettees.

denbanka wolira ka7eya nayti issife woli aaziya moya bullara ma7idi waassishenne ufayettishe de7eyssati beettosona yuu shaarakka daro asay entana xeellishe de7oosona

denban cililo maatay deeya bessan daro nayti wolira koaseya qakiqakki kaa7e issatuy beettosona yuushanka qass asay yidi uttana giigida bessay beettees

Goodanka daro asay beettosona sintha baggara wole aazaya mayo7a bollara ma7idi sa7an uttidi deeyssati beettoosona guyarakka daro asay shiiqidi eqqidi deeyssati beettosona.

Maatay deiya denba bolla qoodanka daro nayti eqqidi deeyssati beettosona sintha baggarakka qass okkidi banta kushiya gulbata bolla wothidayssati beettosona

Ogiyarakka qoodan daro qeeri nayti issife gididi laasishe deeyssati beettosona yuushanka qas keeththay deyssati beettees.

Denbay beettees he denbanka issi naay lo'ethidi ba meqetha kessidi laassishe deeyssi beettees yuushanka qass maataynne mithay keeththay deyssi beettees.

Qoodanka ichashu asay tishsh gidi beettosona issi naay bawu woyto immidaga ekkidi keehidi miicidi ufayettishe sinthe xeelleys beettees.

cililo maatay de7iya denbay beettes he denba bollakka qas woli aazaya kareetha moya bollara ma7idi ubbaykka issife kehydi bolla minthethiya oosa ooththishe de7osona

Misiliya bolla mela mithata qanxi qanxi doori woththidayssatinne aadhdhidi qass kalta massi kessidi giigisi woththidayssi beyettees.

issi hiillanchay ba era go7ettidi medhi kessida miishe beettees ikka qasse haythan woththidi siyanau go7eya miishe

Issi bitaney ba kumetha mayo7a ma7idi eqqidi kushe nam7a xaaxidi ula bolla wothidi sinthe xeellees ya guyarakka qoodan daro kaamey maarara eqqidi deyssi beettees

ogey beettees he ogiyaraka qase wolqama kaamey bishe deeyssi beettees ushachcha bagganka mithatinne keeththati dees haddirsa baggan qass daro asay hamuttishe de7eyssati beettosona

issi baggan haaththay shiiqidi deeyssi beettees giddorakka qass aadhdhi aadhdhidi pude salo pultishe deees yuushan qass daro asaynne kaameti eqqidi deeyssati beettosona

ogey beettees he ogeya bollanka daro asay hamutishenne kaameti bishe deyssati beettosona guyarakka qass issi harey bolla naay uttidi laaggishe deyssi beettees

keeththa giddon kaameti medheti ke7idi oorathate eqqidayssati beettosona yuushanka qas kaameya medhiya miishey beettees

qoodanka daro asay beettoosona yuushan qas kaameti medheti medheti kehida oorathati maarara eqqidayssati beettosona asati qa yuuyi yuuydi xeellosona

Ogey beettees he ogeya bollaka daroti hamutishenne bishee7oosona sintha baggara qass qoodanka ichashu asay maarara saykileya laaggishe sinthe beyssati beettosona.

qoodanka daro kaameti ogeya bolla maarara eqqidi deeyssatikka beettosona qasse aadhdhidi yuushan mithatinne bandira misile deyssi beette

Issi keeththa giddon kaameti medheti keidi oorathati maarara eqqidi deeyssati beettosona yuushan qass medhi kesiya miisheti de'oosona.

abbay de7eysi beettes he abba bollaka daro asay bantawu baanaw ogola giigissidi giddo gelishe deeyssatinne yuushan eqqidi deeyssati beettosona

Qoodanka daro asay godetiha miishey saykiley ke7idi eqqidi maarara deyssi beettees yuushanka qas aadhdhi aadhdhi daro asay eqqidi beyoyssati beettosona.

issi keeththa giddon qoodanka oyddu asay cugan eqqidayssati biittosona yuushanka qass eranchati banta hiillan go7ettidi kessida ooratha motorey beettees

qoodanka nam7u asay tishsh gidi beettosona intika kushen dawutara oyqqidi woli bessishenne wolira haasayishe deeyssati beettosona

wolqama keeththay ude luule salokko keexettishe deeyssi beettees ikka qass garsa baggara keexetti wurin qommoy wurana haneys beettees

wolqaama keeththay keexettishe deeyssikka beettees sinthan qas oosanchoti ooththishe deeyssatinne giddofe bookketi keyida biittay dooretidi deeyssikka beettees

wolqama keeththay keexxettidi de'iyayssi beettees. karerakka qass keeththas gordettidi pengey de'iyayssi beettes. aadhdhidi sintha baggara ogey de7eyssikka beettees.

qoodanka heedzdzu asay issi keeththa giddon deeyssati beittosona nam7atikka wolera haasayade issoy qass eqqidi intana xeellishe deeyssa beessees

wolqama keeththay dee'es he keeththa qonciseya xuufeykka bollan dees aadhdhidi qasse karean daro asaynne kaamey eqqidi de'eyssi beettees

issi keeththa giddon qoodan heedzdzu asay deyssati beettosona issoy dawtara bolla hokkidi xaafiyade nam7ati matan eqqidi xeellishe de7oosona

Keeththa giddon qoodanka heedzdzu asay beettosona issi bitaney dawutara bolla xaafishe de'aade nam'ati hokkidi iya xeellishe deeyssati beettosona.

issi keeththa giddon qoodan heedzdzo asay wolira eqqidi haasayishenne dawutara pilgidi woli bessishe de7osona

qoodanka daro asay banta gadiya qoncise a mayo7a ma7idi issife gididi sinthara uttidayssatinne guyera eqqidi deeyssati beettosona

qoodanka daro qeeri nayti issife shiiqidi yuushan uttidi hayzi shedeeys beettees giddonka qas astamaariya eqqada haasayashe de 'awus

Keeththa giddon tamareti maarara uttidi banta paaciya ekkishe deeyssati beettosona issi bitanekka giddora yuuyi yuuyi xeellishe deeyssi beettees.

qoodan daro qeerinayti issife gidi uttidi maxaafa nababishenne wolira haasayishe deeyssati beettosona guyarakka qas misiley deyssi beettees

Issi keeththa giddon daroti booththa moya ma7idi de7eyssati beettosona issoti issoti uttin yuushan qasse eqqidi de7eyssatikka beettosona

Issi keeththa giddon tamareti banta timirte keeththa mayo'a ma'iti maarara oydeya bolla uttidi tamarishe de'eysi beettees astamariyakka qas sinthan eqqada tamarsashe de'eyra beettawus.

keeththa giddon tamareti timirtiya wursidi ma7iya mayo7a ma7idi ubbay uttidi sinthe xeelleyssatinne ufayettishe wolga haasayeyssati beettosona

issi keeththa giddon qoodan daro asay cugan cugan issife gididi uttidayssati beettosona issoti issoti banta dawutaran xaafishe sinthe xeelleyssati beettosona

Issi walqama keeththay keexettidi wuridi deeysi beettees sinthan qass issi bitaney hokkidi ooththishe de7eyssi beettees yuu shanka qas booketida biittay beettees

qoodanka ichashu asay issife gididi eqqidi sinthe xeelleyssati beettosona guyarakka qas cililo mithay de7eyssi beettees

issi keeththa giddon qoodanka hospun asati beettosona intika wolikko simmidi cugan cugan haasayishenne ooththishe deeyssati beyttosona

wolqama keeththay deeysi beettees he keeththa qoncisiya xuufeykka sintha baggara eqqidi de7eysi beettes giddonka qas wolqama mithati de7eyssati beettosona

Welqama keeththay cugan cugan keexettidi deeysi beettees kareyarakka qass biittaynne maatati mithati ogeti aadhdhidi deeyssi beettees.

qoodanka daro asay beettosona sintha baggarakka ichashu asay kish shi gidi banta kushen qasse haaththay goggishe de7iya misilaya oyqqidi dedheyssati beettosona

Keeththa giddon qoodanka daro tamareti maarara oydiya bolla uttidi sinthe xeelishe deeyssati beittosuna aadhdhidi aadhdhidi qass haasayeyssatikka beettosuna.

issi macaasiya ba ooso qonciseya maya bollara ma7ada ba kushe akka xaaxada ula bolla wothada sinthe eqqada xeellashe de7eysi beettees

Ogey beettees ogiyarakka qas dumma dumma baggara kaameti maarara beyssati beettosona bollara qassi keeththati keexetidi de7eyssati cugan cugan beettosona.

ogey bookketishenne giigettishe deeyssi beettees he ogeya qass lo7etheya kaameti yuushara bookkishenne lo7ethishe deeyssati beettosona

qoodanka nam7u asay ogey bookepishe deeya bessan eqqidi de7eyssati beettosona ushachcha bagganka haddirsa bagganka mithati deyssati beettosona

Kaamey ogeya goyishenne lo'ethishe deeyssi beettees ushachcha bagganka haddirsa bagganka daro asayi ke'idi eqqi xeeleyssati beettosona.

Ogey beettees ogeya bollakka qas daroti hamutishe deyssati beettosona yuu shanka qas mithaynne maatati aadhdhidi dedeyssati beettosona.

ogey bookketidi deissi beettees qoodanka nam7u asay ogiya giddon eqqidi sinthe xeelleyssati beettosona ushachcha bagganka mithaynne haddirsa baggan biittay booketidi deissi beettees

Issi bitaney eqqidi sinthe xeelleys beettees guyarakka qass ogeynne cililo mithatinne maatati de'eysi beettees.

Oge beetees. ha ogiya bollakka qass kaamenne asati hamutishe de'yayssat beetosona ushachcha bagankka hadirssa bagankka melida miththati de'yassati beetosona.

ogey maarara giigethishenne keexettishe de7eyssi bettes yuushankka qassi dereynne deriya bolla mithati maatati de7eyssati beettoosona

qoodanka daro qeeri nayti beettosona issiya sinthan haaththay ollan de'eyssa duuqanaw hokkada xeellawus issi na'ay matan qass ba kushiara denthi ekkidi uyana hanees

qoodanka daro asay yuushan deeyssati beettosona heedzdzu qeeri naytikka sintha baggara haaththay goggeyade banta kushea mecetishenne keehi ufayettidi miiceyssati beettosona

Qoodankka daro asay beettosona nam'atikka qassi haaththay goggeyade baynta kushen oyqqidi uyanaw ziqqi gidi xeellosona yuushanka daroti eqqidi xeelleyssati beettoosona

wolqama keeththay beettees he keeththa qoncisiya xuufeykka xaafettidi eqqidi deeyss beettees yuu shanka qas mithatinne maatati deyssati beettosona

Qoodanka daro asayi beettosona issoti issoti banta woga qonciseya maya ma'idi eqqidosona issi mishireya qasse ba kushen oyqqidayssa be ashedawu sokkada.

qoodan daro asay beettosona nam7u asaykka haaththay goggeasoa yiidi banta kushiya meeciyade matanka eqqidi xeelleyssati de7oosona yuushanka cililo maataynne mithay deyssi beettees

Qoodanka daro asay issife eqqidosona giddon aadhdhi aadhdhidi banta ooso qoncisaya mayoa m'idayssatikka beettosona guyara qass keexxettishe deiya keeththay beettes.

Haaththay goggishe dees nam'u bitaneti meecetishenne haaththa uyishe de'eyssati beettosona yuushanka qas intana eqqi xeelleyssati beettosona.

Goodanka daro asay beettosona issoti issoti baynta gadaya qoncise mayoa ma7idi de7eoosona issi mishireya qasse haaththay goggishe de7eede miicashe kusheya meecettawus.

keeththati cugan cugan keexettidi deeyssati beettosona. yuu shanka qasse biittaynne maatati aadhdhi aadhdhi deeyssati beettosona.

qoodanka ichashu asay beettosona intika qass baynta ooso ouththiya may7o7a ma7idi eqqidi sinthe xeellosona guyera qass inti ooththishe deiya keeththay beettees